Kamwenubusa amaze indwi yose atagenda kw' ishuri kuko yavunitse ukuguru, yagiye mu kazu ka surwumwe Kabi cane kandi kanyerera, aca aratemba, ubu aja araja kwa muganga kwivuza, ntawuzi aho azosubirira kw' ishuri.

Abavyeyi babakene, naho bagerageza kwitwaririka utuzu twa sugumwe. Rimwe na rimwe hari igihe bibananira, bakifashisha utudobo mu gusuka amazi murubwo buzu, kugira ng'abana ntibarware.

Ishure rikuru rya Musaga, akazu ka sugumwe k'ubwiherero, karamenaguritse amadirisha. akabakobwa ntiworaba ingen kameze iyo binjiye kwiherera, uwuri hanze arababona.

Ishure ryo mu Minago ryahora rifise amabombo abanyeshuri bahora bifashisha basohotse bagakaraba mu ntoke kugira ngo ntibandukizanye ingwara. Ariko ubu, aho hantu harasivye. Uharavye wokwifuka mu maso.

Mukivoga hari amashure yisumbuye meza cane. Ariko utuzu twa sugumwe twarononekaye. Uko twari munani twose ntanakamwe ka imeze neza. Winjiyeyo wifata kumazuru.

Ubwogero bw'ishure rikuru ry'i Musongati burashaje. Bitayeko hari abanyeshure barenga amajana abiri. Burakwiye gusubirwamwo kugira ngo baronke ivyumba vyinshi vy'ubwogero kuko abenshi baguma barindiriye, bagacererwa no mw'ishure.

Ndatangaye mbonye ishure rya Gatumba ingene ryaciwemwo n'inkukura. Uravye isima yari hari n'impome ngene zisigaye zisa birateye ubwoba ; ntiwomenya yuko ari ishure riri hano ryasa n'irirenga.

Amashuri y'ubu bayigishirizamwo abahungu n'abakobwa. Ubuzu bwa surwumwe ,rinwe na rimwe, har'igihe usanga bufise amadirisha yamenetse, abana ba bigeme iyo bagiye mu bwiherero, ugasanga abari hanze bababona kandi bitari bikwiyeye.

Umugwi w'abanyeshure ukina umupira w'amaboko w'i Bujumbura, warahuye n'uwundi mugwi uvuye ruguru mu ntara ya Bururi kugira ngo bakine barabe ababaye abambere baronke udushimwe.

Utuzu tw'ubwiherero tw'ubu turagoye, uravye ingene batwubaka hari igihe usanga ducura umwiza. Iyo badafise amatara igihe cose, abana baratinya kutwinjiramwo kuko babona yuko umengo harimwo igikoko.

Abanyeshure b'i Matana barateye imbere mu nkino z'umupira w'amaguru. Abahungu n'abakobwa bari mu mirwi itandukanye, ndetse baragenda hirya no hino bakaja n'i Bujumbura kugira amahiganwa kugira berekane ubumenyi bwabo.

Amashure amwe amwe utaravye neza ukarabira kure, wobona umengo arasayangana. Mugabo uyegereye cane ukaraba utuntu tumwe tumwe, usanga aho banyeshure bakarabira harononekaye kuko batahakurikirana.

Ndabirabe yari umuyobozi mwiza cane. Igihe yakora kw'ishure ryisumbuye rya Bururi, yarahashize ibibuga vy'inkino vyinshi vyiza ariko uwamusubiriye amaze kuhagera ntiyasubiriye kuvyitaho, usanga amabuye n'ibindi bintu vyuzuye hirya no hino.

Ishure ryo ku Muyange riri mugusidukira kubana. Abavyeyi barakomye induru baratabaza reta ubu yarabimenye nimvukira ziri mumahanga ziriko zirakora uko zishoboye kugira iryo shure ntirigenda akagirire.

Utuzu twasugumwe two mw' ishure ryo kumukenke tugez’ahatemba, umuyobozi avuye i bujumbura yaragiye kudusuzuma asanga adashobora kuronka nah' ahonyoz' ikirenge.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhiga ryigamwo abahungu n'abakobwa abo bahungu baramanyama barabomoye akazuka siugumwe k'abigeme, ndetse bamwe baraho evye ishure, kuko baba bakubita bakabarya umutima bakabaturubika.

Abavyeyi bo kw'ishure rya Musaga, bama batanze amafaranga yo gusanura amashure kugira ngo abanyeshure baronke utuzu twiza twa sugumwe. Ariko uravye abakobwa ahantu bituma uramaramara.

Abana bakunda gukina barashobora kuja mumahiganwa kandi umwe umwe wese arashobora kumva ico amaze agashobora kwereka abavyeyi yuko afise agaciro kanini kandi nabigisha nabo bakamwereka yuko ibintu vyo kwiga atari vyubwenge gusa ariko nogukoresha amaboko yabo canke amaguru yabo bibafitiye akamaro.

Utuzu twa sugumwe ku mashure twari dukwiye kuba tumeze neza hose. Ariko iyo bishitse hoho ku bana b'abakobwa vyari bikwiye kurushiriza kuko abana b'abakobwa bagorwa n'ibintu vyinshi, bisaba yuko bari bakwiye kuja mu bwiherero bwiza.

Umuyobozi wa Kiguhu afise ubuhinga buhanitse bwo kurondera abagiraneza bamufasha kwubaka no gushiraho ibigo bishobora kumenyesha abanyeshure bakiri mu mashure matomato n'ayisumbuye, ubumenyi buhanitse mu gusuzuma indwara zitandukanye.

Ishure ry'imyuga rya Kamenge ryakira abana mirongo itandatu gusa ku mwaka kuko bafise ibikoresho vyinshi kandi vyiza kandi bagomba ko abana bose umwe ashobore kuronka umwigisha amufasha kugira atahure neza ivyo yize.

Mu kazu k'ubushakashatsi mw'ishure ry'imyuga ryo mu Kamenge. Si uwariwe wese yeremerewe kuryinjiramwo, kugirango uryinjiremwo uhabwa uruhusha n'umuyobozi w'iryo shure kugira ntihagire ikintu na kimwe gitakara.

Abavyeyi bamwe bamwe ba ruguru ntibaronka uburyo bwo gushira abana babo mu mashure. Ariko muri kino gihe, hariho abantu bitanga kugirango umwana wese naho yoba arengeje imyaka yo gutangura mu wa mbere aronke inyigisho z'imyuga zishobora kumufasha kwiteza imbere.

Kaminiza y'Uburundi irafise ikigo c'ubushakashatsi ibikamwo ibikoresho bikomeye ata muntu uwariwe wese apfa kuhinjira. N'abanyeshure kugirango bahashike nuko abigisha baba babimereye.

Ibitaro bikuru vyo mukamenge bikunze kwakira abana bavuye mumpande zitandukanye, bakabasuzuma indwara bahererekanya zo munda, kubera bakunda gufungura ibintu batakaravye neza.

Ishure kaminuza ry'ubuvuzi riri mu Kamenge rifise ivyumba bitandukanye bishoboza abanyeshure kwiga neza indwara zitandukanye, kandi bagashobora gufasha abantu benshi.

Ishure rya kaminuza ry'ubuvuzi, umunyeshure wese arafise akabati, ashinguramwo ibikoresho vyiwe, iyo hageze ko aza kwiga agakuramwo ivyo bikoresho, akabishira ahabona. Ahejeje akongera akabisubizamwo.

Kaminuza zimwe zimwe zi Burundi, ziramaze kugira amazu meza meza yokwigishirizamwo ubuhinga buhanitse abanyeshure, kuko barondera uburyo buvuye hanze n'abigisha beza, bashobora kwigisha abanyeshure bakamenya neza.

Ishure ryindera bigisha rikuru rya Kigobe, ryatanguye buhorobuhoro. Ariko Ubu, rirafise icumba, Aho bakorera ubushakashatsi. Abanyeshure baho, baraciye ubwenge ntiworaba bakora ibintu bikomeye.

Ubushakashatsi bugezweho buratuma abanganga benshi bashobora kubona ibintu abandi badashobora kubona, bigatuma abanyagihugu bashobora gukira ingwara bagwaye, kuko bashobora kuzibonera mu vyuma bikomeye.

Ishure rya Musaga ntiryorosha ibintu. Usanga mu bubiko bw'ibitabo hakoranirijwe ama matera, ama mashini, indobo, amacupa... Ibintu vyose usanga babipoperanirije hamwe ukabura ico ufata nico ureka.

Ikigo c'ishuri rya nyakabiga kiritayeho cane kwegeranya ibitabo vyishi kandi cifuza kubaka ahantu hagutse abanyeshuri bazokwama basomera ivyo bitabo.

Birababaje cane kubona amashure amwe amwe bavanga ibitabu, matera nibindi bikoresho. Ababyeyi bakwiriye kubigiramwo uruhara bakaronderera abana babo ahantu babika ibitabu kuko badatanze uburyo umuyobozi ntashobora kuronka aho Abukura.

Ishure rya Gihanga rirafise ububiko bw'ibitabo ariko iyo usanze bavanze ibindi bikoresho ngaho abanyeshure bakura ibitabo basoma, uratangara. Harakwiye kuboneka iyindi nyubako bakavangura ibidahwana.

Igihugu cacu kiracar’inyuma mugupanga ibitabu abanyeshuri bigiramwo. Usanga bidatondetse uburyo umunyeshure bimworohera gutora igitabo icarico cose agomba kuko usanga bipanze muburyo budatahuritse.

Amashure amwe amwe y' abigenga, iyo amaze kuronka vya bikoresho nyabwonko, ntaba acitaho cane aho kubika ibitabo vy' abanyeshuri, barabishira ahantu bakavyibagira ,ukamengo nta nico bikimaze .

Ishure rikuru ry'Ikigansa ubu ririmwo abanyeshure benshi. Kera hakirimwo abatarenga ijana. Harimwo ububiko bwiza bw'ibitabo ariko ubu babushiramwo ibindi vyarivyo vyose, nicogituma nama matera nibindi bikoresho babishira hamwe n'ibitabu.

Utuzu twa sugumwe rimwe na rimwe turateye isoni. Hari abana badashobora kutujamwo bagatinya, bakaguma bihangana, rimwe na rimwe bikabatera ingwara zo munda.

Mu gisagara Bujumbura, haracariho utuzu tutagiramwo amatara n' amazi, abantu bifashisha utubido, mu kuvoma amazi y' ukwoga, ndetse nayo gusuka aho bituma . Mu tuzu twa surwumwe.

Ishure ry'inyenyeri yo mu mutwenzi riherutse gusiga amarangi amashure matomato nay'isumbuye, kandi ryiyemeje kuzokwama ribikora buri myaka itanu kugira abanyeshure bahimbarwe n'aho bigira.

NDABIGEZE aba hafi yishure ryinyenyeri ryo Kumutwenzi ahaboneye basize amarangi iryo shure yaciye asubiramwo inzu yiwe ubu irakaka ntiworaba n'utuzu twabakozi yaradusubiyemwo.

Abanyeshure bomwishure ritoya rya muramya batobato basohoka hakiri kare bakaca baba barakina barindiriye abo bavukana biga mumashure yisumbuye kugira batahire rimwe ntibasigane kuko kenshi abavyeyi babo ntibaza kubatora

Amashure amwamwe ya ruguru ntibafise amabombo yo hejuru nico gituma bifashisha ububido bakavoma abanyeshure amazi yo kwoga, no guteka ; no gukoresha ibindi vyose biba bikenewe.

kamikazi iyo ariko arigisha abanyeshure bo mashure mato mato akunze kwifashisha ibicapo nk'ivyinzu, ibiti, ibivomesho, imeza ,nibindi vyinshi kugira abanyeshure batahure ningoga atarinze kubabwira mu gifaransa.

Haraciye igihe kitari kirekire amashure atari make y’I bujumbura ashoboye kubaka utuzu tumwe tumwe nibindi bikoresho abanyeshure bakiri mu mashure mato cane bifashisha mu gukina.

Mumashure menshi muburundi barakunda gutangisha amafaranga yinyubako. Ariko kubera umuyobozi adahuse aragirisha inama abavyeyi ngo bamenye ico ayo mahera akora ugasanga rimwe na rimwe amashure yarasambutse ntiyashoboye gusanurwa.

Mu Kamenge abanyeshure baho barakunda gucererwa. Iyo bashitse bahora basanga bamaze kugara. Umuyobozi wabo agaca aza kwugurura kugirango abaze umwumwe wese icatumye acererwa atashitse ku gihe.

Abana bo mumashure matomato, iyo umuntu atababaye hafi, barakunda kwonono amashure bakayasiga amarangi, ugasanga yarahindutse asa nabi. Ariko iyo ubabaye hafi, ukabibabuza hakiri kare, ntibabandanya kubikora.

Stella Matutina ifise amashure abiri y'intango gusa ariko uravye abana bahahurumbira usanga barenga mirongo umunani kandi biragora cane abigisha kubakurikirana kuko baba ari benshi cane.

Ishure ryo kwa Buyengero ,riheruka kwagura impome kugira ngo abana bashobore kuza kuhiga ari benshi. Ryarongereje intebe, kandi risa neza cane, n'abigisha bahigisha ubu barahakunda cane.

Ishure rya Gatumba riri ahantu heza cane. Urashobora kubona neza ikiyaga ca Tanganyika ndetse n'igihugu ca Congo ugashobora kubonayo kandi haza kwiga abanyeshure bavuye mu mihingo itandukanye.

Kavakure iyaravye ishure yigiyemwo agatora ikibazo ca Leta aratangara cane. Ubu n'umuntu akomeye cane, yarize Kaminuza arayiheza. None ubu n'umundaza akomeye mu gisagara ca Bujumbura ntiworaba.

Ishure ritoya ry'Imusagara ryari rifise ubwiherero butandatu bw'abahungu n'abakobwa gusa n'uko imiryango imwimwe baza barayugaye kuko hononekaye cane Kandi ntihashoboye gusubirwamwo vuba.

Amashure menshi ya ruguru ntafise ububiko bwo kubika ibitabo nibindi bikoresho vy'abanyeshure aracakeneye ububati n'ivyumba vy'ubushinguro kugira ngo bashiremwo neza ibikoresho vy'abanyeshure.

Usanze abana basohotse bava kwishure bataha biruka bigina matavu utigiye inyuma bogucako kuko bagenda bariruka kugira ngo bashike muhira iwabo abaja kuvoma bazome abaja gusenya basenye canke bakore utundi dukorwa

Abana bo kw'ishure ritoya rya Gasekebuye barahimbagwa cane no kuja mu cumba kirimwo amasanamu, kuko baguma bayasamariye. Ntawukubita urugohe. Umwigisha agera kubasohora batabishaka.

Imbere yo gutangura akaruhuko k'abanyeshure, abarongozi b'amashure baratumako abavyeyi b'abana kugira ngo baze kubumviririza amanota, baze bamenye ingene vyagenze n'iyo bazoshira abana babo mu mwaka ukurikira.

Abanyeshure bo mumashure matomato muri kino gihe, barafise unufasha bwinshi, intebe nziza zisize amarangi, ama meza, ibikoresho. Ariko abakera siko vyari biri baramenya naho batari bafise uburyo bikwiye.

Ishure ryisumbuye ry'i Buye naho ridafise uburaro bunini abanyeshure bararikunda kandi abavyeyi bariko baragerageza kwiyungunganya kugira ngo bongerereze ibirasi abana bifuza kuhiga babe benshi gusumba.

Aamashure ya ruguru yose usanga afise ibibaho vyo ku ruhome. Sico kimwe no mugisagara ca Bujumbura, bashobora n'ukwifashisha ibikoresho nyabwonko, kuko babifise mumashure atari make.

Igihugu c'uburundi naho gikenye cane uravye abapadiri nababikira ingene bitaho urwaruka rwuburundi bwejo agatima karagaruka ukanezerwa ukabona yuko rugifise kazoza.

Ishure rya Kibenga baherutse kwongerako inyubako, yogushiramwo ibitabo, intebe kugira abanyeshure baronke aho basomera n'aho babishingura neza ntibagire ingorane iyo bariko baritegurira ibibazo.

Abigeng’iyo bubats’amashure ,baragerageza kuraba amarangi basiga kuntebe no ku mpome no kumiryango ariko igikomeye nuko baronka abigisha beza, n’abanyeshure bitonda bigishije indero nziza.

Mw' ishure ry' intango, baramenyereza abana gusukura amashure. Uravye ingene bahakubura, bakahakoropa, bagapanga intebe, umengo wohanywera amata. Babitangura bakiri bato , kandi babigumamwo ubuzima bwabo bwose.

Abanyeshure biga ruguru akenshi ntibaba bafise amashure meza bigiramwo. Ariko iyo bashitse mu gisagara, baragira umwete mwinshi, bagakora batiziganya. Ugasanga nibo baba n'aba mbere gusumba babandi bigiye ku mashure meza.

Abikorer’utwabo, iyo bubats’ishuri, baba bavyiyumviiriye neza. Akenshi barakoranya uburyo bwabo , Kandi abanyeshuri baje kuhiga bakunda gukunda kuhaguma, kuko riba rimeze neza.

Ishure ritoya rya Nyabugete niho rigitangura, bagenda barubaka icumba kukindi. Uyu musi usanga ama mashini, intebe, ibitabo vyose bikoranirijwe mucumba kimwe. Ariko mumisi iza umwigisha waho yatubwiye ko ibintu bizoba vyahindutse.

Mu mashure yose y'intango baritwararika kwigisha indome zivuga n'izitavuga n'ibiharuro kuva ku busa gushika kw'icenda. Iyo abanyeshure bariko barakura baca bamenya guteranya izo ndome bakamenya kuvuga iryungane rikwiye.

Kw'ishure ryo mu Kibenga ntibigeze bitaho kwubakira umunyezamu aho abika utuntu twiwe. Bahavuye bamushikiriza ikonteneri kugira aze arabikamwo ikinga ryiwe ntihagire uhava arimwiba kuko rizimvye cane.

Amashure y'ubu baritwararika cane kububakira ibibuga vy'umupira w'amaguru kuko n'abakobwa batahora bakina umupira, uwu musi barawukubita kandi uravye ingene bavyitayeho, mu misi iza bazoba bateye imbere gusumvya n'abahungu.

Abana bakiri bato bakunda kuja kwiga ku mashure asize amarangi menshi, ndetse Ndikumwenayo aherutse guhamagarwa n'uwundi mwana w'umugenzi wiwe ngo bazojane kw'ishure yigako kuko iwabo atayahari.

Mu Kigutu haramashure arimwo uburaro bw'amashure yisumbuye nay'abakuze. Naho bisaba uburyo bwinshi, abavyeyi baremera kuyatanga kuko abana bahahejeje bamenya neza muri kaminuza.

Ishure rya Matana naho ari iryakera bararisubiyemwo bararisiga akarangi gasa n'ubururu. Ubu abanyeshure bahiga baranezerewe kuko hari icahindutse muri kino gihe ca none.

Manirakiza yarateguye uruganda gukwigisha abakuze gusoma nukwandika mbere yukurutangura hari amategeko abagenga bihaye umwumwe wese akavuga ingene yokubahiriza abandi kugirango umwumwe wese aronke ingene ashobora kuvuga kandi atawucira mwijambo uwundi

Biroroshe kwigisha abana bakiri bato ukoresheje ibicapo nk'inzu, intebe, igiti, ibi bimubwira. N'abakuze n'uko. Iyo utanguye kwigisha gusoma n'ukwandika, bisaba ko uyo muntu abikoresheje nawe amenya ningoga ivyo ariko arakora.

Abana bo mu mashure matomato badafise ama mashini nyabwonko, abarimu babo baragerageza kubereka ingene ayo ma mashini ameze n'ingene akora kugirango umusi bayaronse baze bashobore kuyakoresha neza.

Abuzukuru banje barakunda ku nkinisha, nanje kuber' ico nkaca ndabagurir' udukinisho turik' ibiharuro n' indome, bagiye gutangur' ishure, abigisha baratangaye kuko basanze baz' ibiharuro vyinshi, bazi n' indome kurush' abandi.

Umuyobozi w' ishure rya Gitega, yahisemwo gushira ibiro vyiwe kw' ishikiro, kugirango yibonere uruja n' uruza rw'abanyeshuri, abarimu, n' abandi bantu bose bava hanze, kugirango ntagire uwumuciramwo ngo amwononere.

Bukwira, aho abereye umuyobozi w'ishure rya Kamenge, ryarasubiye inyuma cane. Ndetse n'ishamba ryarahateye, abanyeshuri benshi basigayr bahahunga, bakrondera kuja kwiyigira ahandi. Ubu haza isorosoro ntabakiruhikira ari benshi.

Mu Kigobe hari ishure ryitwa cherubins mururimi rwinjabukamazi ryahoze riri mwi Rohero abigisha baho barigisha neza cane abana bama baronka amanota meza cane mubibazo ca reta.

Iyo hageze ko abana basubira kw'ishure, umuyobozi w'ishure ryo mu Kigutu ntasinzira. Aguma aharura abanyeshure intebe bazokwicarako, akaraba yuko bafise ibikwiye vya ngombwa, kugira ntihagire umunyeshure azobura aho yicara.

Intebe zo mw'ishure rya Bubanza, ziraremereye ga yemwe, naho wogomba kuyiterura ngo uyisohokane hanze, hataje abagabo b'inguvu vyogorana, kuko zikozwe mu giti c'amasederi, kandi gikomeye cane.

Kwandika kukibaho sivyabose hariho abanyeshure binanira kwandika neza kukibaho ariko abigisha babo barabatahura bakaborohereza kuko baba bazi kobatabigira ibigirankana

Ishuri ritoya ryo ku Musaga, rigeze ah'umwansi agomba, uravye impome ingene zahengamye ,ukabona ingene amazi aca munsi, ukabona ningene ah'abana bahora bakarabira habomotse worira.

Ishure rikuru ryigitandu i Matana ririmwo abanyeshure benshi kuko ryubakitse neza ababyeyi benshi barihutira kuharungika abana babo kuko iyo bakoze ibibazo vya reta mukuja muri kaminuza bama baba abambere.

I Gihanga, ishure ritoya ryarahuye n'imvura y'igihuhusi, intebe zose zarimwo baca bazimurira mu rusengero. Ubu abanyeshure bararindiriye kugira ngo basubire gusanura ayo mazu, babone gusubira mw'ishure.

Nkundanikoreye yahora akorera mw''ishure ryo mu gisagara none ubu baramwunguruje bamushira mu mashure ya ruguru. Ahinjiye yarifashe k'umunwa. Sinzi ko azohashobora, agahinda ni kose ariko azogerageza ni umunyamwete.

Abana bo mu mashure matomato hari igihe batibanga guca mu vyatsi canke mu biti, bitewe iruhande y'amashuri, ariko abigisha baragerageza kubahimiriza uko bibafitiye akamaro mu gutanga gatutu canke kwicara.

Amashure yakera yari yubakitse neza cane, kandi n'amatafari yayo yarahiye neza, ariko uravye muri kino gihe usanga batakiyasubiramwo, imiryango yayo usanga yarasivye nk'inzira.

Ishure ry'inyenyeri yo mu mutwenzi abanyeshure baho bama banezerewe, kuko bafise ibibuga binini binini abana bagakina bose ata n'umwe avuyemo bakiyumva ko bamerewe neza cane.

Ububiko bw'ibikinisho vy'abana iyo butagiye burugarwa, hari igihe umw'umwe aza araza atora kimwe kimwe ukazosanga vyaraheze nkifu yimijire, abigisha baje kubigisha bakabura ibikoresho.

Muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu, umwaka wa gatatu C, ntabanyeshure bawinjiyemwo, kuko iryo shure ryarasambutse, inzugi zarugawe, amadirisha yaramenaguritse, abanyeshuri rero ntibashoboye kuryinjiramwo.

Amashure amwamwe ya ruguru, ntafise uburyo bukwiye n'ibikoresho bikwiye vyo gufasha abanyeshure. Bamwe bariyungunganya, bakagerageza bakarondera amayeri, kugira ngo bashobore kuvuza ikengeri, abanyeshure bashobore kwinjira canke gusohoka.

Ku mashure, abana ntibahakura ubwenge gusa. Barahakura n'ubucuti, ndetse KANYANGE yari yagwariye kw'ishuri, ariko mu genziwe yaciye amufata ukuboko aramutahana amushikana muhira iwabo, none raba n'abavyeyi nabo baciye bamenyana.

Kariwabo n'agakobwa gakerebutse cane, iyo kagiye kw'ishure kama kagenda konyene, karabujije abavyeyi guhora bagaherekeza kababwiye kati none mw'ijoro ko mutagumana nanje hoho simba ndi jenyene.

Ntawumenya yagiye kw'ishure ritoya ry'abana, agiye kuraba umwuzukuru wiwe ngwamutahane, ahasanga ibikoresho n'ibicapo aratangara yashatse kwiruka yibaza ati mbega ivyombonye n'ibiki.

Amashure yose yarihaye intego y'ukworohereza ubuzima abanyeshure mu kubaronderera intebe nziza zo kwicarako. Ariko n'aho ari uko, hariho amashure amwe amwe bacicara ku mikaze hasi, canke ku mabuye.

Gira ukigomba n'umuhungu w'inkerebutsi arakunda gukina cane agapira n'abandi bana n'iyo yakabuze arashobora kukikorera n'ibihubahuba canke amasashe canke ibihuzu bibibi.

Ishure rya Stella Matutina ryarahindutse. Uhashitse ukaraba womengo n'ishamba. Harirabuye, kera suko vyari bimeze kuko abayobozi baritaho cane isuku. Ariko ubu hari icahindutse.

Aho hambere hahise abigisha badushirira ibiharuro kurubaho kugira ngo dutahure ico bashatse kuvuga ariko ubumenyi bwubu burafise ingene abigisha batanga imvugo ngereranyo kugira ngo borohereze abana kumenya neza ibiharuro.

Mu Gatumba hariho inzu abakenyezi bigiramwo gusoma no kwandika irafise ikibaho ku ruhome n'udutebe dukeya. Naho hadasa neza cane, birafasha abo bavyeyi kumenya gusoma no kwandika.

Ibicapo mfashanyigisho birateza imbere abana bikabaha ubumenyi bukwiye butuma bashobora gutahura ivyo umwigisha ariko arababwira batarinze kwiyumvira cane.

Igituma mu Kigubu bamenyesha abana benshi cane, ni kuber' abavyeyi ku kwezi ku kwezi bama bitavye Inama kugira ngo bagire inama abayobozi ingene bakwiye gufasha abana babo ,ishure ryabo ryame ariry'akarorero.

Ubuyobozi bw'indero bwa stella matutina buherutse kuronka igikoresho c'imbonesha kure gituma bereka abana amareresi abana bakanezerererwa cane no kuraba ivyo bicapo kandi bigatuma batagisamazwa n'ibindi vyo hanze.

Igujumburaharadutswe ubusuma go kwibabana ku mashuri rero barafashe ingingo yuko ata wuzoza gutora umwana atabisa inyiye canke ngo umuvyeyi abe yahamagaye avugatini kana ko aza gutora umwana.

Ibiti naho tubikunda harigihe bitaba vyiza iruhande y'inzu kuko bishorera imizi mur'ayo mazu yose ,ukazosanga amwe yaramaze kwaka imigaga ndetse agashobora no gusenyuka mu gihe gito.

Mugatumba hariho ishure ryiza ryabikorera utwabo. Iyo uduze kungazi ugashika hejuru, urashobora kubona muri Congo abantu benshi basigaye bakunda kuhashira abana babo kuko basanze ari nziza cane.

S'icoroshe kubakira abana amashure, kuko ibibaho vyo kwandiko udapfa aho ubishize ,n'ubibiko ,n'ugushiraho imiryango bidakwiye k'umuntu yobishira ahariho hose ,kuko biboneka nabi kandi bituma abana batiga neza.

Mw'ishure ry'ababikira ryo ku Musaga, hari abana bato bato cane, n'abandi biga mu mashure mato mato n'ayisumbuye, kandi iyo hageze gutaha, abavyeyi babo usanga bahagaze ku muryango kugira ngo babakire, kuko batemerewe kwinjira.

Abarezi b'ishure rya Kamenge barareka abanyeshure bagasiga ibitabo batabishize mu bubiko kandi akenshi birakunda gutakara abavyeyi babo bakama bagiye mw'ihumbi ryo gusubira kurondera ivyo bitabo vyo kubisubiriza nabo ata buryo buhanitse bafise.

Mukigutu barubatse uburaro bwiza, barashiraho n'amatangi yokubikamwamazi, kugirango mugihe c'ici amazi atagikwiye bashobore kuronka ayakwiye abana bakoresha umwanaya wariwo wose.

Imvukira z'i bururi zaragiye hamwe ziriyumvira ko zokubakira abanyeshure amashure matomato kugira ngo batere imbere mu bumenyi, kuko ikiremba zasanze hariho ishure rya kaminuza bashobora kwigamwa.

Umuyobozi w'ishure mwiza hageze ibintu birahinduka, ariko, naho uwumva gutyo hariho abahagera ukame ngo barashitse ntagira ikintu bahindura na kimu amashuruka azosanga yarasivye ntubona ibintu n'ibindi uko bikwiye kumera.

Inkino z'umupira w'amaguru mw'ishure rya Kamenge rirateye imbere. Abanyeshure baho barafise ubukerebutsi budasanzwe. Bama Baja mu mahiganwa n'abandi banyeshure benshi mu bice bitandukanye vya Bujumbura.

Muri kino gihe, amashure menshi ,yarijukiye guter’ibiti ndetse ivy’ivyamwa ,biratuma amashuri, yisununura mukuronka ivyo bagaburira abana mugihe babikeneye.

Ibiti binini binini naho bifasha kenshi kugwanya inkukura, harigihe imizi yavyo ishorera mumashure ugasanga hariho ibirasi vyamaze gusadagurika bikazohava bihenuka.

Ku mashure yose hakwiriye kuboneka amajambo amenyereza abanyeshure imyifato myiza. Kuko iyo bagiye barabisoma birinjira mu mitwe yabo, bagakora neza kandi bakabona yuko iyo bakoze ikibi, bibazanira ingaruka mbi.

Ibicapo vy'abanyeshuri bakoresha bafyina ,akenshi n'ivyo bikunda kwerekana ivyo bakunda n'ivyo banka, n'iyo hageze gutora amashure ,akenshi usanga baja m'uburimyi bamwe ,abandi bakaja m'ubuvuzi kuko wasanze babikunda kuva kera.

Ishure ry'imyuga ryo mu Kamenge bararisubiyemwo neza barubakako n;ayandi mazu. Ariko uravye ngene ku rukuta gw'inzu bahashira imicafu iyariyo yose wotangara. Ese iyaba bakoresha abanyeshure bohatunganya neza.

Ishure ry’isumbuye rya Ruziba , rifise akazu kamwe ka sugumwe ,gahuriramwo abahungu n’abakobwa. Ico kinogo ukibonye abenshi ntibubahuka kuhaturukira. Barigumya gushika batahe.

Mukamesa har’ihishuri ,ry’intango. Uryinjiyemwo wogirango ryarahebwe. Impome usanga zarasivye, ububati buhari usanga utakimenya ko bwera canke ko bwirabura, abanyeshure bahiga ,usanga kenshi batakihakunda cane.

Ishure rito ryo mu KInama ririmwo abanyeshure barenga amajana abiri. Abana bagitangura amashure, kenshi barakunze kuzimira. Bakuru babo barakunze guca babarondera iyo batashe kugira ngo babiyegereze, ntibahave bazimira nk'uko vyama vyashitse.

Abanyeshure benshi, mu kurindira yuko inkengeri ivuzwa bagataha, barakunda gukinira mu bibuga vyabo, barindiriye yuko abavyeyi babo bamwe bamwe baza kubatora ngo babatahane, kuko abigisha badashobora kubarekura n'ingoga.

Ikibazo careta iyo cimirije gukorwa baregeranya intebe nyinshi bakagishira mukirasi cagutse kugira abazocungera ico kibazo baze boroherwe abanyeshure ntizobace muryahumye.

Ishure rya Gasekebuye, ryatangujwe n'abigenga. Ariko iyo batanguye kuvuga igifaransa, guhera ku bana bato cane, kuduga kw'ishure ryisumbuye, bazogera muri kaminuza, baheha bavuga igifaransa neza cane.

Igihuhusi c'intambara caciye i Buhiga, carononye amashure menshi. Ariko ubu ubonye abanyeshure bahiga, ingene bifashe neza, n'ingene bigishwa gukora isuku, n'ingene biyubashe, ntiworaba.

Ibuhiga hari ishure ry'abigenga rifise uburaro. Wama usanga mu ntango z'umwaka imiduga myinshi ihahagaze, bazanye abana babo kuri iryo shure kugirango baze bunguke ko ubumenyi bukwiriye, badashobora kuronka ahandi.

Ishure rya Bitare riri iruhande y'ikiyaga ca Tanganyika kandi rifise ibibuga vyiza abanyeshure bama batunganya. Hari ibibuga vy'ugukiniramwo n'ibindi bifise utwatsi twiza dushimishije.

Kumwenayo afise umuco mwiza wo kwitaho abavyeyi bose, inakuru na sekuru yama yagiye kubaraba, abavyeyi biwe barabimukundira kuko yitaho umuryango akitaho n'abandi bantu abakomeye n'abagwaye.

Ubumenyi aho bugwiriye muri kino gihe isi yarabaye nto bituma abanyeshuri bamenya ibibera mu bihugu vya merika no muri afrika, ndetse no mu mahanga yose bakamenya ibiriko birakorwa, naho hoba ari kure.

Barumwete ni umurezi mwiza cane akunda abanyeshuri kandi abamenyesha cane. Iyo ahuye n' abavyeyi b' abana, baramufata ,bakamuganiriza, ntibashaka kumurekura. Naho aba yihutira ibikorwa vyinshi akora, baramugumya.

Kw'ishure rya bitezi abana bo mu mwaka wa kabiri barakeruurutse cane baratambiye abavyeyi baratangara abahungu n'abakobwa inkino bakinye nta rindi ishuri na rimwe ryashoboye ku bikinya.

Ishure rya kinama rifise imigwi ibiri y'abahungu n'abakobwa biga gutamba no kuvuza ingoma, iyo abandi batashe baguma ku muryango baraba ingene abanyeshure bategura inkino zabo.

Abana benshi barakunda gukina gapira iyo bagiye mu karuhuko bamwe bamwe barigunga bakaja ukwabo iyo hatabonetse umurezi abitaho akenshi usanga basubira mw'ishuri bagumye ukwa bonyene.

Ndabirinde akiri kur'iri shure ryarasayangana mugabo ahahaviriye uwamusubiriye umengo nta kintu na kimwe abona, ishure ryarasivye ikitavuzwe n'impome, ibibuga vyose womengo vyarahindutse.

Barumwete iy'atanguye kwigisha abanyeshuri ibiharuro hocuwambaye. Umwana yaciye mw'ishure ryiwe uramwibwira, hageze mu kibazo ca Reta bama babaye abambere ntiworaba.

Abarimu bo mu mashure menshi ya ruguru bakunda gukoresha ingwa zera kuko izamarangi zidahuta ziraboneka, niyi baturonse baratunyegeza kugira ngo baze batwifashishe mu vyigwa bimwe bimwe.

Ishure ry'imyimenyerezo ryitiriwe Abagenzi b'abana riracari iryambere mu Burundi kuko uravye ingene ritunganijwe n'ibikoresho bashiramwo usanga abana bahakunda, abavyeyi bahahurumbira, abaryize banezerewe.

Baca umugani mu kirundi ngo ukwiga ni ukwamizako. Abigisha benshi, barakunda kwandika ibiharuro n' indome Ku kibaho bakazigumizaho. Abana bagasanga bariko baravyiga buhoro buhoro, vyabinjiye mu mutwe batagize ingorane nyinshi .

ibigo bimwe bimwe, naho vyubatswe muburyo bwa kijambere, harigihe bisabwa yuko baronka amatara akwiye kugirango bashobore kubonekeshereza abanyeshure n'abandi bantu bose bahaca kuko umengo hari umwiza udasanzwe.

Abanyeshure bubu bagenda bikoreye amakaye n'ibitabo bibavuna mw'isakoshi. Kera amakaye ntiyashobora kurenga cumi n'abiri, yarakwiga mu ntebe ; barashobora kuronka aho babibika.

Abana benshi bo mumashure matomato birabagora kwandika igifaransa no kukivuga nico gituma abigisha bagerageza kubamenyereza kwandika no kugisoma kugira ngo igihe batashe baze barakivugana nabandi.

Kabura n'umwana w'inkerebutsi. iyavuye Kw'Ishure, yama ahitana ibintu atwaza Umuvyeyi wiwe, abandi bana bakamutwenga ariko ntaco bimubwira, aravyikorera akabishikana munzu atabimenye naho haba hagoye kuduga.

Mu Burundi mu kugwiza umwimbu baracakoresha isuka, kandi ntitanga umwimbu n'ingoga. Ndetse no mu kuvomera muci hari igihe babura ibikoresho, ugasanga ata mwimbu uhanitse bashobora kuronka, ukwiye abanyagihugu.

Amashure y' abigenga barakunda kuyitondera mu kuyubaka . Bakayasiga amarangi, atuma abana bahurumbira ayo mashure , kugirango baze kuyigamwo ari benshi, nabo baze baronkeho akarusho.

Komine ya rumonge irijukiye guma ubumenyi abanyagihugu baho kuko inzara yama yarabizingiriyeko ubu ntibagishaka gihora bateze amashi bagomba kwironderera ibikenewe vyangombwa kuribose.

Ibicapo n'ibikoresho mfashanyigisho, bifasha abanyeshure benshi gutahura ivyo bariko bariga, ugasanga batarinze kugira ingorane nk'aho wobibabwira mu kirere batabona ibiriko biraba.

Ishure rya Sitera matutina kera ryarakaka, abanyeshuri bahahejeje iyo bahaciye baramaramara, rirakeneye uworigarukira kugira ngo risubirwemwo neza rise nk'uko ryahora.

Ishure rya gatumba ryarahuye n'igihuhusi c'invura rirakukumura ibintu vyinshi ntawuzi ingene ayo mashure atabomotse, mugabo naho bimeze uko hari ibintu bimwe bimwe bikeneye gusubigwamwo.

Abahinga muburimyi baritaho ibikoresho isuka yonyene ntihagije harakenewe inkorofani yokuyora amase igipawa umuhoro wogututurira ikivomesho cokuvomera muci

Abanyeshure biga gusoma no kwandika barateye imbere muri kino gihe barashobora kwandika neza kumpapuro iyo bariko barereka umwigisha wabo ivyo bakoze usanga biteye igomwe uraraba ukumigwa ntiwomenyako aribo babikoze.

Kw'ishure ry'abigenga ryo mu Gasekebuye bararondeye ikibanza kinini, mugabo batanguza ikirasi kimwe co mu mwaka wa mbere. Ubu haciye imyaka itandatu, baramaze kuronka ibirasi bitandatu, ndetse bariko barongereza n'ibindi birasi vyinshi

Naho amashure ya ruguru adafise uburyo buhanitse, ntikibuza ko abanyeshure baho usanga bakerebutse kandi bateye imbere mu bikogwa vy'amaboko no kugenda ahantu kure cane gusumba ab'i Bujumbura.

Abanyeshure bo mw'ishure ry'isumbuye rya Mutima Mweranda, iyo bagiye gutaha basiga bakoze isuku neza bagatondeka intebe, kugirango bazogaruke basanga ari heza, kandi ivyo babikora iminsi yose.

Uburyo bwo kubika ibitabo ku mashure atari make buracagoranye kuko bapfa aho babisanzaje, niyo baronse utubati two kubishiramwo rimwe na rimwe, abanyeshure basohoka batabisubije aho babikuye, ugasanga n'ingorane.

Abarimu bubu bafise uburyo bworoheje bwo kwigisha abana ibiharuro, bakoresheje ibicapo bagaheza abanyeshuri bakabifata n' ingoga kuruta uko vyari kera, kuko kera bakoresha amajambo kurusha ibicapo.

Igikirundi naho tukivuga nticoroshe . Kamikazi mu kucigisha barundi yahisemo gucagagura amajambo kugira ngo bakurikire neza indome zivuga n'indome zitavuga bashobore kuvuga ijambo neza batadidinganya.

Birakenerwa ko ibibaho vyo k'uruhome bifatwa neza, kuko rimwe na rimwe ku mashure, uhasanga ibibaho bitakibona. Iyo batabihinduye canke ngo baze barabihanagura neza, bakoresheje uburyo bwiza , usanga bitakibona.

Ishure ryo ku Musaga, ryaragize ivyago, amazi ava mu misozi bariciye munsi, ubu riri muguhenuka, nico gituma ryugaye, ubu abana bagerageje kuhakwiragiza kuyandi mashure ahegereye.

Niwabo yigisha abana bo mu mwaka wa gatanu. ukwigisha ibiharuro mukubihundura muma metero abishira mu kibariko, Kandi umwana wese ategerezwa kuja kukibaho kugira ngo asigurire abandi ingene yabitoye.

Amashuri amwe amwe akunze gusiga ku mazu amarangi yirabura nayasa n'umuhondo kuko amarangi yera, ayatukura nayasa n'urwatsi rubisi acafura ningoga bica bituma abana bahonona hagaca hahinduka ni ngoga.

Kajeneza ni umunyeshure akunda gucapura. Iyo bamushize kukibaho kugirango yerekane ivyo yakoze, aca ahitana ivyo yakoreye muhira vyose akabibereka, abanyeshuri benshi bagatangara kuko badakunda gukorera muhira.

Kwishure ry'Inderabigisha ry'I Gitega iyo bagomba kuja mukaruhuko, umuyobozi wabo mukubaha amanota arahamagara uwambere uwakabiri nuwagatatu akabaha udushimwe bagataha banezerewe.

Abuhambere na ho batari barizi amashure menshi bari bazi gushingura neza ibikoresho vyo mu ndimo, kuko batabikundira ko bigwe ingese barabibika mu makoma bakabimanika, kandi abo hantu, kubera bama bahacane umuriro basanga ibikoresho vyabo vyame mabimeze neza.

Abarimu benshi biraborohera kwigishiriza kukibaho cokuruhome ariko mubuhinga bwanone bwogukoresha imashini nyabwonko bisabako umwigisha abayarize neza ingene bakoresha izomashine kugira ashobore gufasha abanyeshure biwe

Abigisha bakunda kwigisha bahagaze. Ariko har'igihe biba ngombwa ko baronka agatebe n'akameza kugira ngo bashobore kwicara ubuzima bwabo ntibubangamigwe n'ejo baze babandanye bakora uko bahora.

Namahigwe kubona mu Burundi hasigaye hari amashuri yabigenga afise amamashini nyabwonko yigisha mumashuri mato mato ubumenyi kubana ubuhinga bwanone bugezweho.

Birateye ubwoba iyo ubonye inkingi zamashure yabana iyo zitanguye guhengama abantu bose bahegereye barakwiye guhaguruka bakwubaka amashure yabana kugirango izo mpome ntizize zibagweko izo zibika zari amagi iyo umuntu yigiye ahantu heza agira ubwenge kandiniwe burundi bwejo

Ndahegamiye yatanguye ishuri abandi bana bose bamutwenga kuko yari ikimuga ariko ashitse mw'ishuri bakabona ingene yiga neza uyu munsi ntanumwe akimutwenga kuko bose barabonye yuko n'ikimuga gishobora kwiga kikarusha abakomeye ubwenge.

Birampimbara kubona abana bo mumashure mato mato bafashe ibikoresho , bagiye Kurima, kuvomera , gutema, kubagara eka n’ugukora ivyo bikorwa vyose vyo mundimo Kandi banezerewe. Ntiworaba umuhoro ingene bawufata n’isipiri emwe eka n’ishoka.

Mugisha yiga mu mwaka wa kabiri A kuva atanguye ishure ataha anezerewe afise amanota meza kandi afise abagenzi beza, igihe cose atashe atubwira ingene yakinye nabana n'ingene yanezerewe no kuba mwishure.

Ibicapo vyo gukoresha intoke n'indome bituma abana biga neza, birabereka ibiharuro kandi bigatuma bunguka ubwenge n'ubumenyi ningoga na ningoga, abarimu bigashobora kubafasha bitabagoye.

Mu gisagara ca Bujumbura barijukiye kwubaka amashure ya kijambere kugira ngo bitume mu mashure matomato atari abana bashika mirongo itandatu bagabanuka bashike kuri mirongo ine kuko abana benshi ntibashobora kwiga neza.

Mu Kanyosha hari ishure ryiza riri hafi yikiyaga Tanganyika .Aho abanyeshure batanguriye, gutera ibiti no gukingira ibidukikije ryararushirije kuba ryiza ntiworaba.

Umuyobozi w'ishure rya Kibenga, aherutse gutumirira, Abavyeyi baba KO mumwaka wagatatu bongeyeko ishure C,kugirango Abana baronke aho bigira neza batarinda gusitana.

Mu gisagara hari amashure menshi kandi meza. Yakira abana benshi ariko mu gihugu hagati, hari amashure n'iyo abonetse, abana usanga bicara ku mikaze canke ku mabuye.

Kera Umwana yari uwabose. Ariko ubu, uravye aho abana bigira, harigihe wiyumvira yuko hariho bamwe bahebwe ukumunsi umwe, uzosanga ayomazu abaguyeko Hama hakaba ikibazo gihambaye cane.

Iyo bashize inguvu hamwe bakora ibintu biza cane. Irishure kera ryari rito cane ariko ubu bararyaguye ntiworaba rifise amashure ibirasi vyiza cane abana bahiga barahimbawe kandi baronka amanota meza.

Nagomba ndakubwire y'uko ishure ari ishure ry'akarorero abana bamenye uyo mwaka ca kibazo ca leta babaye bose abari mu baho baritaho cane abanyeshure ntibasinzira, ntibagoheka mu kwigisha abana.

Intebe z'ibiti zimenyerewe gukoreshwa mumashure mato mato ziraramba kandi zikoreshwa ububiko bwiza ariko kandi ziraremereye kandi zitwara ikibanza kinini rimwe na rimwe zikagora abana iyo bariko barakora isuku.

Ishure ryisumbuye rya mutima mweranda rimaze kuramura abanyeshuri benshi, abantu benshi bararihuhumbira kuko rifise abigisha baciye ubwenge kandi abana baryizemwo ibibazo vya reta babigira akaravyo.

Ni vyiza cane gusiga amashure amwe amwe amarangi asa n' umuhondo n' ayasa n' ubururu. Ariko ikibabaje, hasi bakunda kuhashira isima kandi iyo hagiye amazi, umunyeshuri ahaciye aratemba.

Aho bahinduriye umuyobozi wokwishure rya kinama ,iryo shure rimeze nkiryasivye kuko Sinzi iyo yize yararetse ishamba rirakura hirya no hino abanyeshure benshi bariko barahava bigira ahandi.

Rimwe na rimwe iyo haje ubugenduzi bw'indero kw'ishure, Amashure yose arahagarika inyigisho akabumviriza. harigihe usanga agomba kubamenyesha amahiganwa azoba hagati y'abanyeshure n'abandi.

Kwishure rikuru rya Ngagara hari ibibuga bitandukanye, abana barakunda kuhakinira ,kandi inkino zimwe zimwe ziratuma abanyeshure baja mumahiganwa nabandi ugasanga baraduga naruruguru gukinirayo.

Abigisha barakunda kwitaho abanyeshure, mukubicarika abagufi imbere abarebare inyuma kuko rimwe na rimwe hariho abotoshobora kubona kukibaho bigatuma bataronka amanota amwe n'ayabandi.

Kanyang’iyariko arigisha ntamwan’amusinzirana. Bose baguma bakanuye bumviriza ivyariko aravuga kuk’uwugiye gusinzira cank’uwugiye gusamara acamubaza ikibazo kimunaniye kwishura ,akaca amushira imbere kugira asigurire abandi ivyo yarikw’aravuga.

Inama y'abavyeyi bo mu kibenga ifise uruhara rukomeye cane kuri iryo shuri, kuko iyo hagizigikenewe ni bobagikora none raba ingene bubakiye abana bo mu mashure matomato ibibuga vyiza cane.

Amashure menshi yigako abana benshi barondera indaro kandi vyo gufungura vyaragabanutse cane. Nico gituma bashiraho udu kantine kugira ngo aho twunganire ivyo abo bana baronka bidakwiye.

Abana bato bato iyo hageze gutaha abigisha ntibabemerera gusohoka hakiri kare abavyeyi bataje kubatora, abakuze nabo kenshi bararambigwa kuko babarindirira hanze bikabafata umwanya utari muto.

Mu kibenga abanyeshuri bo mu myaka iheza barakunda gusaba abigisha kuza kubafasha ku misi ya gatandatu kugira ngo babasubiremo ivyo bize batorika ikibazo ca leta neza, naho bisaba uburyobutari buke.

Abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, iyo basomye ititabo cane, bageze muri kaminuza, biraborohera gutahura ivyigwa biga; abigisha nabo bakanezerwa n'uko bamenyesheje abanyeshure benshi.

Ishure ry'i Matana. Nta munyeshure numwe yemerewe kuhinjira, atambaye impuzu z'ishuri, kuko kenshi hahoze hikika abantu bakinjira, bakonona canke bakiba ibikoresho vy'ishure.

Kubaka n'uguhozako. Uravye iryo shure ry'i Bubanza ingene ubwakera ryari rito, ariko uyu munsi rikaba rishobora kwakira abana baarenga amajana atanu. Birahimbaye cane kubona abavyeyi bashobora kuronka aho bashira abana babo.

Ikibazo ca leta giga uburenganzira abanyeshuri bo mu myaka y'isumbuye kuja mu mashure ya kaminuza kirabatera ubwoba cane. Iyo bariko baragikora, nta n' inyoni ikakaza, nta numwe usanga ariko akoma uwundi.

Imvukira zi Bujumbura ziherutse gukoranira hamwe kugira biyumvire ingene bogarukira amashure yakera ariko arasambuka ageze aho umwansi ashaka numunsi hasigaye gusa gushira mungiro ivyo bikorwa vyiza.

Kw'ishuri rikuru ryo ku mugara harateye indwara y'agasamba abenshi baragwaye bamara indwi zibiri zose batagenda kw'ishuri umuyobozi yaragize ubwoba aribaza yuko rigiye kugara.

Amashure amwe amwe usanga adakurikiranwa neza kuko abayobozi usanga bitayeho cane cane ivy' ubumenyi ariko ivyo kuraba hirya no hino inyuma n' imbere ntibavyiteho cane igihe kimwe ugasanga ivyatsi vyaraduze bibija hejuru cane.

Kanyamuneza yigisha mw'ishure ry'ubuvuzi muri kaminuza y'umuco, iyatanguye kwigisha ntawumukubitana urugohe, abanyeshure ntibifuza no gusohoka ngo baje mu karuhuko, kuko baguma bagomba kumwumviriza umwanya wose.

kigutu ni ishure ryiza ryakira abana batarenga amajana abiri. Umunyeshure adafise amanota arenga ibice mirongo umunani kw'ijana ntashobora kwakirwa kuri iryo shure, kuko benshi bahatanguranwa.

Ishure ryo mugatumba riherutse guterwa namazi. Iyo batahatera ibiti ngo bigabanye umuvuduko wamazi ntaninzu ntanigihome kiba carasigaye aho hantu. Kuko nubu uravye urabona ko hatameze neza cane.

Ibiti ni vyiza kubuzina bw'abantu, biratanga akayaga keza bikongera bigatanga agatutu, ariko har'igihe bishika bikonona amazu, iyo umuntu atabikase ngo abigabanue gatoya birashobora no gusitura amazu.

Ishure rya Kibenga baryubatse neza, inyubako zabo naho ari nyinshi iyo uriko urava ku nzu uja kuyindi ntunyagirwa kuko hafise aho uca utarinze gusohoka hanze bigatuma utanyagirwa.

Ibiti naho ari vyiza, birakwiye kwama biringanizwa. Kuko rimwe na rimwe bigondama, bikaja ku mashure, bikazohava bisitura amazu, abanyeshure bakahagwa, ubuzima bwabo bukahasigara.

Abatamvyi b'ingoma bo mu Gishora, nibo bari abambere mu Burundi bwose Ariko kubera bariko barasaza, abanyeshuri ubu barijukiye kwiga gutamba ingoma, kandi bazivuza neza, iyo uravye ingene biterera hejuru, bagafata umurisho, wohora uraraba.

Ndinzemenshi n' umuyobozi bashize kwishure risa niryahebwe, arik' uko ndamuzi, azohakorer' ibintu bikomeye kuk' ahashitse hos' ibintu birahinduka, abavyeyi n' abanyeshure baramukunda cane kuko yitaho cane ivyakora.

Abanyeshuri bamwe bamwe bubaha icirwa c'ikirundi kirabagora wabaha igifaransa canke ibiharuro bakabigira akaraho womenga sururimi rwi wabo ntibarukunda ngo barwiteho cane.

Ishure ry'uburaro bwa Rutovu, bafise aho banikira impuzu bakagira n'igikoresho babikamwo amazi mu gihe yakamye, kugira abanyeshure baronke ayo boga nayo bashobora gukoresha ibindi bikorwa.

Buhiga narahagiye ndahasanga ishure ryigitangaza hari inyubako nziza cane ndetse barafise uburimyi nubworozi abanyeshure batanguye muri iryoshure ntiworaba ingene baguwe neza kuko bafise ivyangombwa vyose

Abahinga bamenyereye ubwubatsi, barazi amarangi meza bashira ku mazu, kugira abanyeshure, abavyeyi bahahurumbire, maze ayo mashuri aze aronke abana benshi bayigako.

Kumashure atandukanye baritayeho cane gukingira ibidukikije ninaco gituma kenshi usanga baciye utubarabara kugirango abanyeshure ntibahonyore mumashurwe canke bahonyange ibiti bikiriko birakura canke bitobito.

Igihugu cacu naho gikenye ntitwokwihebura, uravye ingene amashure menshi aguma agwirirana, matomato, ayisumbuye na kaminuza yiyongera ku musi ku musi nico gituma tutokwihebura.

Ishure rikuru ryo mu Gatumba kera ryahora rikunda gutwarwa n'inkukura. Ariko umuyobozi waho yasavye yuko hoterwa ibiti vyinshi mu kibuga none ubu ntiworaba ingene risa rirateye igomwe kandi ibiti bimeze neza ntiworaba.

Karerwa aritanga cane kugira abanyeshuri biwe baronke ubumenyi bukwiriye. Mu nteguro zose agira, yama yitwaje ibimenyetso vy'ukwereka abanyeshure, ibintu bikenewe kugira ngo batahure neza ico agomvye kuvuga.

Ishure ryo mu kigutu abanyeshuri benshi bararyirukira, ariko, kubera ibibanza ari bike basigaye bakoresha ibibazo kugira ngo umunyeshuri ashobore kuironkamwo ikibanza ntibiba vyoroshe na gato.

Mu mashure yisumbuye harakenewe ibibanza bitandukanye vy'ubushinguro b'wibitabo, kugira ngo bibikwe neza kandi n'ibindi bikoresho bishigwe aho bikwiye kuja hakwiriye ntibivangatirane ngo abanyeshure babure aho baca.

Amashure amwe amwe bayubatse nk'ibigangara, ku buryo iyo haje umuyaga mwinshi w'igihuhusi ukunda kuyasenyura, abantu bagahora mw'ihumbi, abanyeshure bakamara iminsi batagenda kwiga kuko bataba bafise aho bigira.

Abantu bamwe bamwe hari igihe baheza amashure yabo bagatwara amamodoka, bakajana abana babo ku mashure, ariko bakibagira abayabashizemwo; n'aho batari barize gusoma no kwandika ko bakoze igikorwa gikomeye.

Imvukira za Matana zaritayeho ishure rikuru rihari barashiramwo ibibuga bikwiriye, uyu musi abanyeshuri basigaye baja mu mahiganwa i Bujumbura bagatsinda, ndetse n'abanyeshuri bari basanzwe bazi gukina cane.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu, abanyeshuri benshi baragize ingorane mu bibazo, na cane cane mu minsi ikurikirana, kuko amatara yagiye aracika, mw'ijoro ntibaronke ingene basubiramwo ivyigwa, bituma hayoberwa benshi.

Barumwete naho ari umuyobozi mwiza ntakunda ko abana bamwe bamwe birengagiza kuriha amashure canke iyo abavyeyi bayabahaye ntibayashikane. Nico gituma imbere yo gukora ibibazo yama abanza gusuzuma agaca abatuma abavyeyi.

Utaz’ishuri rya Mutimamweranda ab’iBujumbura yontangaza. kuko n’ishure rimaze kuramura abantu benshi cane ndetse hariho n’isengero abantu bajamwo iyo babuze ababo canke nagize imanza nziza.

Kamikazi yama k'urubaho ariko arasigurira abanyeshure biwe, ivyo badatahura neza, kuko bitegurira gukora ikibazo ca leta, kugira ngo bazoronke amanota meza abashikana muri kaminuza . Abo yamenyesheje mur'uyu mwaka ,ni mirongo icenda kw'ijana.

Muri kino gihe ,ibintu vyarahindutse. Abana baronka amashure hafi yabo ntibarinde gucumukura cane ngo bagende ibirometero n' ibirometero, kuko kera abanyeshure baragenda n' ibirenge bikamyoka.

Kw'ikomine ya Mukaza hari imodokari imwe gusa. Iyo umuntu akeneye itagisi canke ibisi, ntashobora kuyibona. Uhageze urabura uburyo bwo kwiyunguruza, bigatuma wihutira gushika kw' ibarabara.

Ishure rikuru ry'imakamba rikikujwe n'ibiti, kandi rifise amazu menshi abava hoirya no hino baraza kwiga kuri ryo shure, kandi n'abava i tanzaniya no mu gihugu ca kongona buraho abasanga.

Abikorera utwabo barakunze kwubaka amashure meza ,bakayakikuza ibibuga vy'inkino ndetse bagateramwo n'ivyatsi vyiza, uhashitse ukaraba wumva woguma uhicaye utohavirira ,kuko haba hasa neza cane.

Ishure rya Kibenga naho ari ryiza baracafise ingorane z'ububiko bw'ibitabo kuko babivanga n'amamatera n'ibindi bikoresho vy'ubwoko bwose n'amamashini, ugasanga abanyeshure bibagora.

Kwitaho isuku muburiro nikintu gikomeye cane. Ivyo kurya bidafundikiye bikwega insazi. Abanyeshure kenshi barahakura ibigwara, ariko iyo bigiye birafundikirwa akanya kose bituma abanyeshure zirya ngwara zo Munda zitabashikako.

N'aho ibigo vyinshi vy'inyigisho biguma bigwira, ingorane ntizibuze kuko abantu baguma bavyara ari benshi abana bakagwirana n'ingoga ,amashure ntashobore kwakira abana uko bikwiriye.

Kera mu Ruziba nta shuri na rimwe ryaharangwa. Ariko uravye ubu hafi y'ikiyaga ca Tanganyika, barahubatse ishure rya kijambere, ndetse babandanya bubaka kugira bagwize amashure kuko abanyeshure bahegereye ari benshi.

Kuva bahinduye umuyobozi kw'ishuri ryo munyakabiga amazu yararengewe n'ishamba uhaciye wo kwibaza yuko ata abanyeshuri bakiri muri iryo shuri ukwo ata co bikimubwiye gukoreraho hantu.

Mu kigobe hari ishure rikuru rishasha ryigamwo abanyeshure bava mu Kigobe, Kamenge, Kinama, Nyakabiga na Jabe. Abo banyeshure baharonse bahakeneye kuko ubonye ingene bahirukira usanga ari benshi.

Ishure ry'imyuga ry'i Gitega hari uruti rw'inganza marumbu rwagomba gusenyura amashure, kuko catewe ishure rigitangura, haje abagoronome bariga neza ingene bashobora gukuraho iyo mizi, barayitema yose kugira ngo inzu ntizibomoke.

Ishure rikuru ry' i Gitega, riherutse kwongerereza intebe zitanu. Kugirango rishobore kwakira abanyeshure mirongo itandatu, kuko kare bari mirongo itanu gusa. Abarenze abo ntibashobora kuryigamwo, ntibaronka aho bicara.

Ishure rikuru rya Mutima mweranda, rimaze gusohora abana indiri. Igihe bahimbaza imyaka mirongo itanu iryo shure ryubatswe, abantu baje bari isinzi kandi harimwo nabakuze cane.

Abikorera utwabo baje hageze. Iyo uravye ingene amashure yagwiriye mu Burundi, iyo aba tuziga gusa amashure ya Leta, abanyeshure baba barabaye benshi, ntibababa bakiza mu mashure kuko yaruzuye, ntibakironka aho bakwirwa.

Amashure amwe amwe yi Bujumbura, usanga abikorera utwabo badafise ikibanza gikwiye , c'ukwubakamwo ivyo bakeneye vyose ,nk'amatangi y'amazi, aho abana bashobora gukabira kugira ntibicafuze ishure.

Amashure amwamwe bamaze kuronka uburyo bwiza, bwo kubika neza ibitabo. Ariko ntibaramenya kuvangura ibindi bikoresho, kugira ngo ibitabo bibe ukwa vyonyene abanyeshure boroherwe mu kubishikira.

Kigutu ni ishure ryiza cane. Rifise abarimu benshi, kandi bafise ibibanza biharuye, abanyeshure barahahurumbira, abavyeyi baragerageza kwitanganiza umwaka utarahera, kugirango baronderere ikibanza abana babo.

Amazi n'aho ari meza, rimwe na rimwe hari igihe yonona impome. Iyo izo mpome batazifashe neza ngo ayo mazi batume, bayahe inzira nziza, biratuma yonona impome zigahinduka zikirabura.

Italiki imwe y' ukwezi kwa gatanu, abanyeshuri bose barinze guca kw' ishuri kugirango basuzume yukwo bakwiye, kuko bari bafise ibikorwa bari bakwiye gushikiriza , indirimbo n' intambo, mu gihugu .

Ubushikiranganji bw'amashure matomato n'ayisumbuye buherutse gutegekanya udushimwe ku bantu bikorera utwabo bubatse amashure meza meza ya kijambere yakira abana benshi kugira ngo babashimire.

Abanyeshure b'i Bujumbura biraborohera kuja kw'ishure. Ntibavunika cane nkabana ba ruguru kuko hoho harashobora kuboneka ama bisi canke amamodokari y'abavyeyi canke ay'abagenzi bakabashikana badacotse cane.

Mw'ishure ryisumbuye rya Rumonge haribonekeza abanyeshure bamwe bamwe bata ivyigwa bakaja guca amafaranga mu burovyi, bagahenda abavyeyi ko bagiye kwiga naho shwi.

Amashure y'imyuga ariho Atari make mu Burundi, ariko yarakwiye gutangurira mu mashure y'intango kugira abanyeshure bazoduge bazi neza ivyo bariko barakora. Kuko kenshi birabagora babisamiye hagati.

Amashure atunganijwe neza, naho abamwo abanyeshuri benshi abafise abakozi beza bitabaho abo bana bakaguma mu kigo ntibayerere, kandi bakagira indero nziza ishimwa na bose.

Burya ibintu ntivyama vyera de! Hariho abayobozi baha amashure batayakwiriye kuko badasubira kwitaho isuku ngo abanyeshure bahahurumbire kuza kuriryo shure ari benshi bamwe barahahunga bakaca bigira kwiga ahandi.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga riri ahantu hafi yikiga ca Tanganyika abavyeyi n'abana bama bicura yuko umunsi umwe amazi azohava aduga agatwara iryo shure ntiribe rikiboneka.

Birababaje kubona abavyeyi bama bariko baratanga amafaranga yo gusanura amashuri, ariko ugasanga imiryango yarasivye, kandi abayobozi bayo mashuri, ntibamenyeshe abavyeyi igituma badasubiramwo neza izo nyubako.

Abanyeshure iyo bahejeje ivyirwa, barashobora gukora isuku neza bagatondeka n'intebe. Mugabo iyo hatagiyemwo umuntu akuze abereke ingene bapanga neza intebe birabagora iyo bukeye gukurikira neza kuko bisabwa ko bazitondeka mu buryo bwiza bwobafasha kumenya.

Ndarugeze yagiye kwi komine aziyuko aca yihutira gutora umwana yasize kwishure, ahageze kubera atari yashize mumodoka yiwe amazi yayakije agize atya abona umuriro utanguye kwaka aca arahagarika.

Amashure yabapaziriyemeza, ariko ntibibagirira kwubaka urusengero kugira ngo abana baze baronke ubumenyi bongere bagira ingeso nziza, kuko kwiga ijambo ry'imana bifasha benshi kuja ku murongo.

Ishure rikuru ryo ku Mukenge, ryubatswe n'abapatiri. Iyo abavyeyi baje kuraba abana, bakunda kubakirira mutuzu twubatse n'ivyatsi kandi twiza, abavyeyi bakanezerwa kubona babakiranye igishika.

Isoko rya Kinama naho ryari ryubatswe mu buryo bwa kijambere, usanga ririmwo ubutukutuku bwinshi. Abantu ntibaryitaho cane ngo barigirire isuku. Ikibabaje n'uko hegereye ishure ry'abigisha ryisumbuye; umunsi ryahiye bizoca bijana.

Hari igihe bitaborohera Ku mashure kwubaka amazu y' ububiko bw' ibikoresho. Ahenshi baca bifashisha amakonteneri, kugirango biborohereze kubika ibikoresho vy' uburimyi n' ubworozi.

Ishure rya kaminuza y'Uburundi , rirafise ibibanza bitari bike, Muga muri kino gihe, amashure yabikorera ivyabo yararwiriye. Kugira ngo bashobore kwakira abandi iryo Shure ritashobora kwakira.

Ishure rya Minago muriyimyaka itanu iheze ryarasubiye inyuma cane kera ryahora rifashwe neza rikigishamwo abanyeshure benshi mugabo ubu ubiravye benshi bariko baratangura kuriheba bigira kurondera ahandi heza.

Ibibazo bisaba inyishu ego canke oya rimwe na rimwe birorohera abanyeshure kuko bidasaba kwiyumvira cane, abanyeshure barashobora kubirwako niyo batari kuba bobishobora igihe bari kwishura mumajambo.

Abana b'ibujumbura ntibakunda gukoresha amasuka. Rimwe na rimwe hari igihe usanga hafi y’amashure yabo harasivye. Ariko amashure ya ruguru baramenyereza cane abanyeshure gukoresha isuka kugira ngo bame bamenya yuko isuka ihambaye mu buzima bw'umuntu.

Kwiga bisaba umwete mwinshi. Abanyeshure bararuha, iyo bariko barakora ikibazo, bashitse muri Kaminuza bakayarangiza baraheza bakikura akuya iyo bamaze guhembwa. Bakabona icavuyemwo.

Ishure rya Gatumba naho risa niriri mu bugaragwa, uravye ikiyaga ca Tanganyika haboneka neza, ndetse ukabona no muri Congo kandi abanyeshure bahiga ni benshi cane. Bava hirya no hino mu mihingo itandukanye.

Ishure ryo mu Gatumba ryakira abanyeshure bo mu kiyaya ndetse n'abava i Congo nico gituma kenshi usanga batavuga igifaransa neza kuko bitaho kuvuga cane igiswaili igifaransa ugasanga bakagishize ku ruhande.

Abanyeshure iyo baronse akanya ko gusohoka hanze, barakunda gukina umupira w'amaguru, canke umupira w'amaboko, ndetse n'ukwiruka. Twebwe twama dukina amatikiri canke tugahana ubute, umwanya ugahera tutabizi.

Amashure y'abana mugisagara ça Bujumbura, aracateye imbere gusumba ayaruguru kuko bashobora kuringaniriza abana ibibuga vyiza, bakurilije imyaka umwana wese ashobora gukiniramwo, kandi bakanezerwa.

Ishure rikuru ry'abapatiri rikikujwe n'amazu menshi ayabamwo abapatiri n'ababikira. Kandi usanga higamwo abanyeshure bavuye mu mashure atandukanye batoye ikibazo ca Leta.

Mu giheta hari ishuri ryiza rya bapatiri rimenyesha abana benshi. Abantu benshi bararyikukugura, abanyeshure bararikunda kuko bagabura neza kandi bigisha neza kumwaka kumwakumwaka wama usanga hariho abamenye benshi.

Amashure menshi mu gisagara ca Bujumbura ubu yubatse neza, afise ibibuga vyiza kandi bakagerageza n'ukubaka bagakikuza ibiti hirya n'ino y'ishure kugirango abanyeshure bagume mu kibanza kimwe, bareka kuyeyerera

Kajeneza yararahiye ararengwa yuko atazoryama ngo asinzire ataronse ikibanza mw'ishure rya Mutima Mweranda. Kuko agomba kwiga neza Kaminuza ; afise ubwenge bukwiye bumubashisha kumenya neza.

Aminuza y'ivyizigiro yo mu ngagara ifise umuyobozi ameze neza cane awumeka yamakuru iryo shure, kandi uravye ingene abanyeturi barihurumbira ucubona ko akunda kubitaho akabavugisha neza.

Amashure matomato yikiremba niyo yatumye haba ishure rikuru ndetse uyu musi harashizweho n'ishure kaminuza rishobora gufasha abanyeshure benshi bize kuri ayo mashure.

Ahanini abavyeyi b'abana barahimiriza umuyobozi gufata Amashure neza kandi inama y'abavyeyi niyo ishiraho uburyo bwogukingira Amashure nogutera ibiti, nogushiraho imirima yunganira iryoshure.

Kwishure rya Kibimba kuva ndahagiye nahasanze mukibuga hagati uruti gw' ingazamarunku niyo havuze umuyaga ungana gute amashami yagwo arakomeye ntirunyiganizwa.

Ishure rikuru rya Mutima Mweranda, usanga risohora abanyeshure b' incabwenge. Ndetse no muri kaminuza, usanga abanyeshuri bahiga bafise ubwenge kurusha abandi. Kuko ryigisha neza kandi rikamenyesha benshi.

Ibituma igihugu gitera imbere, si ubumenyi gusa. Ariko n'iyo bafise inyubako nziza, nazo zirafasha abanyeshure, kwiga batekanye, bafise umutima munda, kuko baba ahantu heza.

Ishure rikuru rya Ngagara barakunda gutegura amareresi bagatumira abavyeyi n'abandi bose bavyifuza, bakaza kurorera ibirori vyiza vyateguwe n'abo banyeshure, bagatanga amafaranga ashobora kunganira iryo shure.

Ishure ryisumbuye ryo Kumukoni ryari rifise ibitabo bitari bike, ariko ntibitayeho kurondera icumba ciza cuko abanyeshuri boja baraza kubisoma, babivanga n'ibindi bikoresho vyose bidakenewe.

Kwigisha abakuze gusoma no kwandika ntivyoroha. Ariko abigisha baragerageza gukoresha ibibariko. Bica bituma bashobora kwegeranya amajambo bakurikije ivyo bama bakoresha imisi yose.

Ishure rya Ngangara ryifashe neza, abarezi bama barikanuye kugira abanyeshure bagire ingeso nziza, bige neza, kandi bagire amanota meza, bashobore kuja mw'ihiganwa n'abandi mu bibazo vya reta.

Mperutse kuja kwishure ry'abigenga igitandu nasanze barubakiye abanyeshuri benshi uburaro bwiza harimwo inzu nyinshi n'ibiti byiza ntiworaba abanyeshure bahiga baranezerewe

Icakunze n’umwana akerebutse cane, arakunda gukina umupira, ariko iyo asize isakoshi yiwe hasi ntiyibuka kuyitora agataha yayibagiye ashitse muhira bakamukubita bamubaza iyo yayisize.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kibenga rifise umuyobozi akara cane. Abanyeshure iyo bacerewe baricuza. Hariho n'abaca binyegeza bagasubira i muhira, bakabwira abavyeyi ko bagwariye munzira kuko batinya gukubitwa.

Kibenga icubakwa, yarimwo amashure makeyi. Ariko ubu uko umwaka utashe, bagenda bongerako ibindi birasi, kugira ngo abanyeshure baronke aho bakwirwa, kuko benshi bahahurungira.

Aho ha mbere hahise inyubako z'amashurure zari zibaye baye, ariko, ubu bwa none abanyeshuri babaye benshi bijukiye kwiga baguma bongerako izindi nyubako, ndetse zigezweho zigerekeranye.

Ishure rya kigutu rifise amashure yubakitse neza, ndetse ryakira abanyeshuri benshi uhashitse usanga hasayangana, kandi abenshi bahiga usanga babava mu gihugu mu mihingo itandukanye.

Ishure ryisumbuye ry'Igitandu ryihaye intego ry'ukwigisha neza abana kandi ubu ririko rirongerereza amashure muminsi iri imbere rifise umugambi wogushiraho kaminuza abo bana bazokwigamwo kugirango bagire ubumenyi bwinshi.

Ishure ryisumbuye rya Kibenga, batagiye bararyitaho neza, igihe kimwe imvura uzosanga yarononye amazu kuko hasi hatanguye guhinduka. Ni ukwama barikanuye bakaraba neza ntihagitre ikiryonona.

Ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda uhererutse guha udushimwe abana bose babaye aba mbere mu ndero no mu vyigwa kugira ngo babahimirize bakore neza no mu misi ikurikira.

ishure rikuru ryo mu ijenda ririmwo abana b'abakobwa benshi kandi abantu benshi bararihurumbira kugira ngo bagira ubumenyi n'indero nziza izotuma batera imbere mukubandanya amashure yabo ya kaminuza

Amashure amwamwe bagiheza kuyubaka abari umwakaka. Ariko iyo haciye imyaka ibiri, itatu, ine, itanu usanga yarahindutse ; ntushobora kumenya yuko rya shure wasanga bahejeje kubaka rimeze ukuntu kuri hano.

Gusanura amashure y'abana n'ukwamizako, kuko utabikoze gutyo hamwe hamwe hacika ishamba, ukazosanga amashure yaguye kubana canke ukazosanga batakironka naho bahonyora mu kuvuza ikengeri kugirango abanyeshuri binjire.

Amashure y'i Rubanga acubakwa, ntiyari afise inzitiro. Kandi nta mazu agerekeranye washobora kuhabona. Ariko ubu barongeyeho ayandi mazu, bashiraho n'uruzitiro rwiza rutuma abana badatoroka ngo baje iyo bashaka.

Amashure yisumbuye yubakitse neza, benshi barayaruhumbira. Naho aba azimvye abavyeyi barikokora bagakora uko bashoboye kwose kugira ngo bayashiremwo abana babo. Kuko baba bazi yuko bazotahana ubumenyi bukwiye. Bikabatera intege.

Muntango zumwaka abanyeshure baza isorosoro iyo usanze bari mumigwi usanga ari bake cane kuko benshi baba basivye ariko iyo haciye nkindwi usanga ishure ryuzuyeko abanyeshure benshi badaharurika.

Abavyeyi bigishijwe gusoma no kw'andika, barahimiriza abana babo kw'iga iyo nashitse muhira. N'ico gituma iyo bagiye gukora ikibazo kitabatera ubwoba. Babikora ningonga kuko baba bavyize neza.

Umuyobozi wishure rya Kigugu ,yama ariko aragenzura ishure ryiwe, naho haba kumurango canke mwijoro yama aza kuraba uko abanyeshure biwe bamerewe kugirango nimba hari ikibuze ngo ababe hafi yabo abafashe.

Amashure yubu mu kuyubaka, bama bitaho gusiga ikibanza c'aho imiduga ihagarara kuko aya kera ata miduga myinshi yari ihari. Ubu rero, baragerageza bakazihashira kugira ngo batore abana babo bitabagoye.

Ishure rya Kinyinya baheruka kurisiga. Aho bahinduriye umuyobozi, yaciye afata ingingo yo guhimiriza abavyeyi ngo bagire inama barabe ingene botunganya neza iryo shure ribe nyabagendwa.

Abanyeshure bo muma shure yisumbuye iyo bagiye kurangiza, barategur'ingendo bakagendo bakarondera uburyo amashure akongera akabaterera. Bakagendera ibigo bimwe bimwe bakanezerwa.

Abarimu birukira i Bujumbura, birabagora kuronka ikibanza co kwigishirizamwo kuko kenshi na kesnshi bakunda kuhaha abantu basanzwe bahaba, bahegereye. Iyo uvuye ahandi rero, birakugora kuronka ikibanza gishasha.

Abanyeshure bo mu Kibenga iyo bahejeje gukora ikibazo basohoka umwumwe kandi bakarindirana mbere yo gutaha kugira ngo bumvirize ivyo abandi bakoze batahe muhira iwabo baremye ejo baze bagaruke gukora ikindi kibazo bumva ingene ivya mbere vyagenze.

Mugihe cibibazo abana basohoka isorosoro, bamwe iyo bashitse hanze baraganira nabandi, abandi nabo bakarindira ko bagenzi babo basohoka kugirango bumvirize uko vyagenze ko babitoye canke vyabananiye.

Ishure rya Nyabugete riri kure y'igisagara. Abavyeyi barakoranije amafaranga, baragura ama bisi abiri kugirango abashoboze guhora batwara abana babo ku mashure kugirango bashobore gutaha mu gatondo no ku mugoroba biboroheye.

Supesi yarateje imbere rino shure ntiworaba, ubu abana basigaye no gutera ibiti no gukingira ibidukikije, iri shure ni iryakarorero ntawomenya ingene ryateye imbere, uravye ukuntu risigaye risayangana abantu bose barabiraba bakumirwa.

Umukuru w'ishuri ryitiriwe Abagenzi b'Abana yama ariko ararigendura igihe cose kugira ngo yibonere ko abana baguwe neza kuri iryo shure kandi bariko biga neza, ntibate umwanya mu bitagira ikimazi.

Kamariza anyeretse ifoto nziza cane y'ishure twahora twigako. Haracameze neza, hari ivyo biti vyiza, hari utwo twatsi twiza. Emwe naciye ndahakumbura ntiworaba, nifuje gusubirayo

Abana bigira mu mashure yabikorera utwabo ,akenshi usanga bicara kuntebe ari bake kandi bakiga neza, ariko m'y mashure ya reta akenshi usanga bicaranako bakabura n'ingene biga .

Bizoza afise umwete udasanzwe mu kwigisha abana, naho afise agatibe n'akameza yicarako ni igake uzomubona avyicayeko yamahagaze, ariko arandika ku kibaho kugira ngo azomenyesha abana benshi.

Kera abana Baja kure kwiga amashure yisumbuye, ariko ubu abarongozi baritayeho kwubaka ibibanza biri hafi yaha abana babo bashobora gushika kugira ntibirirwa baraja kwiga kure.

Amashuri ariahantuhari umuyaga kuba arafasha cane kurera abana, kuko baba bafise umwanya ukwiye wo ukwiga ama mashine ashirwamwo igitoro bayazimya n'ingoga abana ntibaronke umwanya ukwiye wo ukwiga.

Amashure menshi mu Burundi uyasanga kugasozi karimwo ibiti vyinshi bimwe vy'ivyamwa, abanyeshure bakabifungura, bakugama agatutu iyo hari izuba bakanezerwa.

Ishure rya Kibenga riri ahantu heza cane. Uravye ibiti bihari ukarunguruka ikiyaga ca Tanganyika kiri hafi yaryo abanyeshure bahiga bama banezerewe kandi abavyeyi babo nabo baroroherwa no kubajana kw'ishure kuko bafise ahantu bahagarika imodoka zabo.

Yoo Urambariye ! Rya shure twahora twigako Ari rizima ryaracitse umusaka. yewe ga ye ! naraciye iruhande ndamaramara ririmugusenyuka. hasigaye akantu gato ngo rishike hasi. Mbega abana baracaryigamwo ga yemwe?

Mu Burundi amashure afise uburaro akunda kuba ari ahantu heza, rimwe na rimwe usanga hatekereje cane, harakunda kuba hariho nudushamba ndetse abanyeshuri ugasanga bashobora nokuronka ahantu barima bakaronka ibibunganiro.

Ibikoresho nyabwonko birafasha cane abanyeshure ba kaminuza, ndetse bamwe bamwe basigaye bafise abigisha bari mu bindi bihugu, bagashobora kuvugana bibonanira imbona nkubone, batarinze kurondera ingene bashika iyo abo barimu bari.

Baca umugani mu kirundi ngo ubugirigiri bugira babiri. Iyo abantu bakoraniye hamwe gukora ikintu, kiranyaruka, imashini iri hano y'imodoka yari yapfuye, ariko abantu batanu bakoranye kugira ngo bayikore neza, none imodoka igiye guhaguruka mukanya gato.

Ishure rya kaminuza yumuco ,rigitangura ryar rifise ibisata bikeyi, ariko uyumunsi rirafise ibisata bitandukanye ndetse birimwo ubuhinga bwinshi abanyeshure muribo umwe agatora ico yifuza.

Abanyeshure bo mwijenda iyo basohotse kwigira hanze ababikira baho baritaho cane abagendera kumakinga bamugaye kugirango abandi ntibabaceko baronke ingene bahagarara neza mugukurikirana ivyirwa vyabo.

Utize amashure y'umwuga biragoye gutegera ingene ushobora kubona abantu babiri basambuye imashini bagasubira bagusubizamwo utwuma, kamwe kamwe aho kari kari mu kibanza cako ; bigasubira bigakora uko vyahora.

Ishure kaminuza ry'i Gitega, ririmwo abahungu n'abakobwa. Barakunze kurungika i Mahwa abanyeshure kugira ngo baje kugira ubushakashatsi ku nka z'ikirundi canke za kijambere ziharii.

Ishure kaminuza ry'i Kiremba riracarimwo abanyeshure bakeyi, kuko rigitangura benshi bibaza yuko ata bitabo bikwiye bazoronka. Ariko abayobozi baravyitayeho cane n'abarimu barabirondera hasi no hejuru, ubu bafise ibikwiye.

Imashini nyabwonko zirakenerwa cane. Iyo zipfuye zisaba ahahinga bavyigiye neza kugirango bazisubize ku murongo. Kuko iyo zipfuye abanyeshure birabagora kubandanya bazikoresha.

Mu mahoteri amwe amwe usanga hariho abakobwa bahejeje mu mashure y'imibano y'imyuga, bakira neza bashitsi ugasanga abantu benshi bayahurumbira kuko baharonka umunezero.

Baca umugani mu kirundi ngo uwuja kumva arumviriza, umunyeshure iyo umwigisha ariko aramwereka ivyo akora atumvirije neza asanga yikoreye ivyagomba kandi umwigisha nawe biramubabaza kuko ataba yategereye neza ivyo yamubariye.

Intango z'umwaka umuyobozi w'ishure kaminuza ryitiriwe afrika yamahuza abanyeshuri bose kugira ngo abamenyeshe ibigenga iryo cure ntihazogire uwuzobirengako.

Ishuri ry'ubuvuzi bikuru ry'umwami karede yamaririko abanyeshuri benshi bariko barimenyereza bama bari kumwe, kandi n'abigisha babo kugira ngo bababe hafi mu gukora ibikorwa bajezwe.

Abanyeshure benshi barakunze ibikorwa vyo gukorera mumigwi, kuk’iyo bafis’ikibazo , abandi bagenzi babo barakibasigurira neza, Kandi n’umwigisha nawe biramuhimbara kubona abanyeshure babaza ibibazo bitandukanye.

Abamisiyoneri bavuye mu gihugu c'ubwongereza baragendeye ishengero ndimwo bahasanga umuhungu w'inkerebutsi akora ibintu bikomeye cane aca bamwemerera kuzomwigisha mu mahanga.

Bizoza nicogituma bavuga ko yatunze yatunganiwe. Uravye ingene akoresha abakozi batatu bahejeje Kaminuza m'ubwubatsi wotangara. Emwe barabikora babishizeko umwete mwinshi kandi inzu bubaka ni nziza cane.

Kaminuza y'Umuco irafise igisata c'ukwakira ingenzi. usanze muma hoteri aho bimenyerereza, Mariya akakira n'igishika cinshi, akakuzanira ibintu atwengatwenga, ukanezerwa.

Abana barahuye ubwenge kw'ishure ryo mu Kamenge, biraborohera cane gusambura imodoka, bakegeranya ivyuma vyose bakoresha, Kandi bagasubiza ivyo vyuma ahakenewe bakayikora neza ikagenda.

Ishure ryakaminuza ryigitega rirafise imirima abanyeshure bigiramwo kugira ngo barabe neza ibiterwa vyabo ingene bitera imbere kandi barafise nibikoresho vyiza bibafasha kuraba ingene bihindagurika

Nadine na Nkengurutse, biga mw'ishure rya kaminuza y'Uburundi. Bafise amezi atandatu yo kuja kwimenyereza mw'ishure ryo mu Kamenge. Iyo abanyeshure bahejeje kwiga bama basigara barategura ivyo bazokwigisha bukeye.

Manirakiza yiga muri kaminuza . Niyo afise akaruhuko, ntiwomenya ko ari muriko. Yama ariko arakora, akoresheje uburyo bwiwe, kandi abantu benshi baramukunda bakamuzanira ivyuma akabibakorera bikagenda neza.

Ishure ry'isumbuye rya Ngozi, ririmwo abanyeshure bashika kur mirongine barakora ibirato amasandare. Iyumwaka uheze bakabigurisha, babikuramwo umutahe munini ndetse mineruvare bahora bariha Ubu yaragabanutse.

Ndimubakunzi iyo ariko arakata ivyuma, abanza kubanza kwandika ibiharuro. Hanyuma mukubikata, arafise ingene aba yabitunganije Kandi ntanarimwe yihenda, Ivyo akoze vyose abikora neza.

Ishure rya ETS rimaze igihe kirekire ryigisha imyuga. Ubuhoho abanyeshure baho mu gusambura imodoka babigira akaravyo. Iyo usanze bari kuri yo, ntiwomenya yuko abo banyeshure bavyigiye ngaha mu Burundi.

Nibitanga yaruguruye ishure bukebuke ryo kwigisha abahungu n'abakobwa gutera amarangi. Yabikora bamutwenga ariko uravye aho bigeze, birateye igomwe ntiworaba. Abanyeshure biga neza.

Yakoze yararahiye ararengwa ko atazojana mu kazu k'ubushakashatsi abanyeshuri barenze bani ahitamwo gukora umwanya amuremure akigisha abanyeshuri neza kugira ngo bamenye ivyo agomba kubabwira vyose.

Manirakiza nu muhungu w'inkerebutsi iyo yitumye gukora igikorwa agikora mu kanya gato kandi iyo mwahanye isezerano ntaguhemukira akuzanira ivyo wamutumye atakugoye.

Amashure y'imyuga arimwe na rimwe aragorana uko mu rurimi rw'ikirundi dushobora kuronka amazina dushobora kwita ibikoresho hari igihe umwigisha ashobora kuca yifashisha indimi injabuka amahanga kugira ngo asigure ibikenewe.

Umwuga wo kubarira warafashije abanyeshure benshi. Kuko bashobora kwishonera ibitenge, amashakoshi, amashati, amapantaro, amakanzu kandi ivyo iyo babigurishije bashize kw'isoko bigugwa amafaranga menshi.

Ngendakuriyo yize amashure mu gisata ca Kaminuza c'Ubuhinga mu Burundi aca ayabandaniririza mw'ishure ry'uburayi. Ubu afatishije ivyuma abisambura yongera avyunga wohora uraraba.

Amazu yo guteranirizamwo imiryango n'ivyuma n'amadirisha usanga keshi yagutse kandi ababikora baba bafise ubumenyi buhagije kandi baravyitondera kuko ari igikorwa kigoye cane.

Bindaba ba Nduwumwami basambuye imodoka mu kanya gato. Ivyuma vyose bavyogeje Kandi bagize umunezero mwinshi kuko ivyo bari bipfuza gukora Vyose bashoboye kubishikako.

Abanyeshure bo mu mashure y'imyuga, bafise ubuhinga buhanitse. Nico gituma bafata utuzu bakadutereka ngaho. Mu minsi ikurikira ukazosanga barubatse ahantu hanini amashure canke amazu meza meza.

Kubera abasuma bakunze kuva hanze bakaza kwiba mwishure ry'imyuga ryo mukamenge, abanyeshure biyemeje kuzokwiyubakira uruzitiro kugira ntihagire uwuzosubira kubaca muryahumye ngo aze kubatwara ibikoresho vyabo.

Nahabandi akora kw'ishure rya kaminuza ry'Ubuca, yagirishije inama abanyeshure bose abamenyesha yuko igitoro kitakiriho cane muruy mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu. Ko bakwiye kugerageza gukoresha i mashini nyabwonko kugira baje bariyigisha.

Ndikumwenayo yiga kwishure rya kaminuza ry' Ibiyaga Binini . Uyu munsi niho aronka urupapuro rw' umutsindo. Abavyeyi benshi bari basidukanye n' iyonka, kuza kwakira impapuro z' abana babo.

Abaganga bakunze guhimiriza Abanyeshure, mugihe bariko baravanga ibintu, kwifuka kumazuru nomuntoki, nokwambara imyambaro ikwiye yogukorera muraho mazu. Ariko ikibabaje, nuko bobo batifuka kumazuru, kandi batanga akarorero kabi.

Kamikaze ,kera yari umunyeshure yiga neza kandi yakunda kwicara imbere. Ariko aho atanguriye gutunga terefone, ikaja iramusamaza, yahisemwo kwicara inyuma. Ubu amanota aronka arateye isoni, kandi umwigisha wiwe biramubabaza cane.

Abanyeshuri bo mu mashuri ya kaminuza iyo bakoranye bariko barigira hamwe kumbonesha kure n'abandi bo mu bihugu vya kure birabanezera cane kubona umuntu, ariko aravugira kure yabo, ariko bakavyumva kumwe.

Ubuhinga bwa none bwarateye Imbere. Abanyeshure bakaminuza bubu biraborohera cane gukoresha ibikoresho nkibi naho bobisazanza kamwe ukagata hariya akandi hariya .bobo biraborohera kuko barashobora gukoresha imbuga nkorana bumenyi bakamenya akuma karikonkose ico gashoboye gukora.

Nduwumwami yiga kw'ishure ry'imyuga ryo mukamenhe abavyeyi biwe bahora bamukengera ngo ntaco azovamwo kuko yakunda gukora ibintu yikwega mugabo ahashikiye kuri ryo Shure akunda yama aba uwambere.

Abanyeshuri bo muri kaminuza, iyo bagiye kurangiza amashure yabo, barasoma ibitabo, kandi baba batumiye abavyeyi babo, n' izindi ncuti n' abagenzi, kugirango bumvirize neza ingene basoma igitabo bongere bababaze n' ibibazo .

Bati ubugirigiri bugira babiri! Abanyeshuri bo mw' ishure rya Kamenge, iyo bafatanije hamwe gusambura imoteri y' imodoka , babigira akaravyo. Umwigisha nawe akarorera, akaraba, agahimbarwa n' ingene yabigishije neza.

Ishure rya Gatumba ryarahuye n'igihuhusi. Ni inzu bahora bakoreramwo yaragomvye gusiduka. Ubu rero haciye haza abantu bavuye i Bujumbura, baza kurisubiramwo, none bariko barafashanya gusubizaho impome zari zaravuyemwo.

Abanyeshure bo mu kigo c'i Gitega biga ivy'ubuvuzi iyo bagiye kwimenyereza kubitaro, ntibaca batangura gutera inshinge kubagwaye, babanza kubaha ibindi bikoresho bakimenyereza Niko kurondera umutsi. Iyo bamaze kubimenyera niho baheza bakabikora.

Hari impavu ikomeye ituma abigisha bataguma bavuga bonyene nukugira abanyeshure bashikirize ivyiyumviro vyabo kandi yumve neza ko ababitahuye ahandi ho ari wew wenyine ariwe avuga abanyesure ntaco bomenya.

Amashure ya kaminuza arafise aho atandukanye n'amashure matomato nay'isumbuye. Kuko umwigisha atama ahagaze imbere yabanyeshure kugira abereke ico bakora. Kuko umwumwe wese aba azi icamujanye kw'ishure akacitaho.

Ishure ryisumbuye rya Kigobe ryarigishije abana ubuhinga bwo guteka, kandi abahejeje mur'iryo shure, barashoboye kuronka ubuzi mu ma hoteri bitabagoye. Kandi n'ubu, ama hoteri menshi aguma arondera abo banyeshuri.

Kaminuza y’ikiremba yaje hageze ,kuko mu mwaka ishobora gusohora abanyeshure mirongine ,bafasha munyigisho z’abanyeshure ,kukw’abigisha benshi ,bataboneka muri kino gihe.

Gaciyubwenge n'umwana w'umukene ariko akerebutse cane. Aritaho cane ivyigwa akarara kw'ijoro, iyo atanguye kwerekana imbere ivyazi, ubushakashatsi yagize abanyeshure bose baramutangarira, umwigisha wiwe aramikunda cane!

Harimenshi n'umuhungu w'incabwenge. Iyo afashe umwuko kugirango akate ivyuma vyiwe abantu bose baratangara kuko basanga abikora neza kurusha nuko umwigisha wiwe yabimwigishije. Yama aronka yose kuri yose.

Hambere hahise umukobwa yari uwomunzu gusa ntiyashobora kuja mumashure canke ngo ajahabona yakora ibikorwa vyomumpete ariko uyumusi uravye ingene batwenga neza ingene bakira abashitsi neza biraryoshe ntiworaba

Uyu musi abahungu n'abakobwa bafatwa kumwe mw'ishuri. Aho hambere hahise, umwigeme hari amashuri atashobora guhunahuna. Ariko uyu musi aremerewe kwinjira mw'ishuri iryariryo ryose, agakwirikira neza co kimwe n'abahungu.

Ikuri yo yari wubatse ishure ryiza ku mushasha ry'imyuga ririmo banyeshuri bashika amajana abiri, kandi abo banyeshuri bamaze gukora ibintu vyiza vyinshi, kuko bisunga abigisha babo bavyigiye neza.

Ishure rya Kaminuza ry'Umuco rifise amamashini arenga amajanatatu nyabwonko; abanyeshure iyo bakeneye kuja kwimenyereza kuzikorerako ntibibagora kuko ari nyinshi kandi bafise ikibanza cagutse.

Kwiga bisaba gukurikira neza ivyo umwigisha ariko arakwereka bigasaba no kubisubiramwo, uko umunyeshure akunda kubikora gutyo usanga agerageza kurushiriza ivyo umwigisha wiwe yamubwiye kubisubiramwo.

Kaminuza zakino gihe barakwiye kwiyumavira aho abanyeshure bashikiriza ibikoresho vyabo, kuko ahenshi bariko bariga ivyo bafise vyandagaye hasi, bagaterura amasakoshi yabo bayatahana yacafuye.

Iko co mu kamenge giherutse gusohora itangazo imenyesha yuko abifuza kwiga muri iryo shure wose batiyandikishije muri uku kwezi kwa gatanu mu kwa gatandatu ata n'umwe bazokwakira muri ico kigo.

Kigeme yize mw'ishure ry'imibano ryo mu Ngagara. Aherutse kurangiza amashure yiwe mu gusoma igitabu gisigura ingene umuntu yofasha abahahamutse gusubira kugira umutima mwiza no kutihebura.

Ibintu birakomeye murikigihe uko amashure yisumbuye na mato bigwira niko bariko baragerageza no kwigwiza amakaminuza kuko ishure rimwe rya kaminuza ryahora i Bujumbura ntiryari rihagije nico gituma ubu hariko haraza ayandi mashure menshi.

Ishure rya kaminuza ryo mu Kamenge , ririgisha neza abanyeshure ingene babaga abagwayi, nico gituma barihurumbira ari benshi, ndetse abahejeje muriyo shure ,barashobora no kuja gukora mumahanga , ntiworaba.

Ishure rya Kaminuza ry'I Ngozi naho atari irya kera cane, uravye umenga inyubako zazo ziratanguye guhera ;nibatarisubirako hakiri kare ngo barisanure rirashobora kuzobaca mumwanya wintoke.

Kaminuza y'Uburundi mu gihe abanyeshure bariko bararangiza ivyirwa vyabo bakunda guha babiri babiri igikorwa kugirango bakorere hamwe. Birabatera intege bikabaha inguvu zo gukora igikorwa ca nyuma co kurangiza amashure yabo.

Ivuriro ryabasirikare mu Kamenge, abanyeshure benshi barakunda kuhagirira imyimyerezo kuko haba hari abarwayi benshi kandi bafise ingwara zitandukanye barakora cane ntibaruhuka, ntibagoheka na gato.

Igituma abantu benshi bahurumbira ishure rya kaminuza ry'igitega ni uko ryamye ryigisha uburimyi n'ubworozi ubwo na bwo kugatuma abarundi bose baronka ivyo bafungura, kuko bashoboye kurimakija mbere.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y' Uburundi, bamaze amezi atandatu ku Murembwe, kugirango baje mu myimenyerezo y'ingene bakoresha amazi, mu kuronka umuyagankuba, ushobora gukoreshwa mu gisagara ca Bujumbura.

Amashure yimyuga afise ibikoresho bitandukanye ,harigihe tugerageza kurondera amazina yavyo mu Kirundi tukayabura tukifashisha izondimi zinjabukamazi kugira ngo dushobore kuronka ingene tuvyita.

Abashingamateka benshi bo gihugu c'Uburundi, ntibaronse akaryo keza ko kwiga ibikoresho nyabwonko. Nico gituma muri kino gihe baguze ama mashini meza abafasha kubimenya kugira ngo bakore neza ivyo bazi.

Kaminuza y'i Ngozi ifise abanyeshure barenga amajana abiri. Abanyeshure barazi ico bakora; akenshi iyo bagize inama ya bose, hari igihe bataronka icumba bakwirwamwo. Ariko kuko baba bafise igituma bakoranye, ntibibaremera naho boba baguma bahagaze.

Urukino rwa basikete rwahuje abakobwa bo mw'Ijenda n'abo i Bujumbura, rwari ruhimbaye cane. Ababaye aba mbere, baronse udushimwe, kandi ntibari bafise ibirato vyiza vy'ugukina, baciye babihabwa uwo munsi nyene.

Abana b'imisore baciriye amashure hagufi, usanga ariko aribo bakora akazi k'isaramara. Ugasanga bakoreshwa n'abahejeje kaminuza kuko bobo bahembwa amafaranga menshi, ariko abo nabo bakaronka intica ntikize.

Amashure yo kubarira, abantu benshi ubu basigaye bayahurumbira. Kuko babonye ko naho umuntu aba aciga, bashobora kuronka amahera menshi iyo agurishije ibintu bivuye mur'uko kumenya kwiwe.

Musitanteri wa kirundo aherutse kugirisha inama abanyagihugu benshi kugira ngo ababazi igituma abavyeyi benshi batagishira abana babo b'abakobwa mw'ishuri, kandi abatwarinda ari benshi.

Iterambere ryaraje mu Burundi, amashure ya kaminuza asigaye yakira abakuze n'abato. Si nka kera hari kaminuza imwe gusa, abantu bakabura ingene bashobora kubandanya amashure n'aho bari bafise ubumenyi bukwiye.

Abanyeshure bo muri kaminuza iyo bariko barakorera hamwe bakoresha ibikoresho nyabwonko birabahimbara, gukorera mu migwi bituma baronka ubumenyi Kandi bakagira n'umunezero wo kubaka ivyiyumviro vyiza no kubirabira hamwe ibitari bike.

Mu mashure y'imyuga ya kaminuza barakunze kwitaho ibikoresho n'imyambaro bibashoboza gukora neza ibikorwa vyabo, kandi bakunda gukorera hamwe mu migwi bakamenya neza yuko gufashanya ari ikintu gikomeye.

Gaciyubwenge yakurikiranye umwuga wo gucapura. Ehe none aducapiye umwana, se na nyina. Ikintu cose akoze ukimushize imbere, ashobora kugitereka ng'aho, wogora ngo ni Imana yongeye kukirema ubugira kandi

Kabizi yarubatse I hoteri y'igitangaza n'uburiro bwiza cane abakozi biwe bifashe neza cane, bambara neza ,bakira neza abashitsi, uhahitse wohora uraharaba kandi uhafunguriye wifuza no kuharangira abandi.

Ejo nagiye kugendera ikigo kirimwo abahungu n'abakobwa bashika mirongo ibiri biga umwuga wo gushona nahasanze ibitenge, amashati, amasakoshi vyiza cane vy'igitangaza nawe wogenda wo kwirabira

ndabemeye yigisha mu gisata c'ubuvuzi muri kaminuza y'uburundi abanyeshuri b'iwe iyo bariko barakora ikibazo ntibakubite urugohe kuko basamaye na gatoya ntiboshobora guheza ibyo yabahaye kuko bibari byinshi cane

Manirakiza afise umwuga wo gukora ibikogwa vyo kwunga intebe, amadirisha, ibitanda n'ibindi bikoresho kandi mu kubikora yama yambaye isarubete, akagira n'icuma kimukingira mu maso kugira ngo ntakomereke.